Aafrica oyatseyika nawa mokulongitha iitengi. Iitengi ohayi longithwa pamaludhi ogendji, ohaye yilongitha mokumanga oontungwa dhawo, ohaye yilongitha mokwiimanga komitse nosho woo okwiikambeka.

Owetseya ngaa kutya oku na eshina lyoku thipamo oontsi nomakako ? Hali longithwa ngaashi : moombelewa, momagumbo, moku opaleka oohawuto oshowo oku opaleka ngaashi omamate niinima oyindji mbyono ha yi vulu oku hitwa kontsi.

Aalongithi yombaanga yaVenduka, inaya pumbwa okuya poombaanga opo yavule okulongitha omayakulo gombaanga. Otaya vulu wo okulongitha omayakulo gombaanga noongodhi dhawo yene. Taya vulu okulundulula oonomola dhoombaanga dhawo noshowoo okutuma iimaliwa okupitila mongodhi.

Momagumbo gomoondoolopa ohamukala muna iitafula yokulila Olundji nopendji iitafula yoku lila ohayi kala yili mo lupe lwo nee mono to adha aantu haya kuutumba ya taalelathana.

Uuna wiiyadha wuli muudhigu nando mompumbwe ombaanga ohayi vulu oku gandja omukuli. Omukuli ngono oho gu pewa ne ngoye wukegu fute konima yethimbo oha guya gufutwe niihohela.

Iisimpo yaGhana ano iimaliwa yaGhana mbyono hayi ithanwa eecedis, iimaliwa yili momalwaala ga yooloka noya thanekwa omitse dhoopelesidente yaGhana yaka pita ye li yantano.

Oombaanga odhindji mwa kwatelwa ombaanga yotango yopashigwana oyina omakwashilipaleko giiyenditho mono to kwalipaleke osheenditho shoye nuuna sha mona oshiponga nenge sha ningwa kosha nenge sha yakwapo oto vulu okufutwa ngoye wuvule okukalanda shimwe.

Ombaanga yaVenduka oyina omayakulo ngoka omuntu tovulu okutuminwa oshimaliwa kongodhi okuza komayalulo gombaanga tashi yi shu ukilila kongodhi yomuntu gontumba. Opo nee wulongithe omayakulo ngano owa pumbwa okukala washangitha okakalata koye nombaanga yaVenduka.

Miiyimati yi ili noyi ili ohamu zi omeya giiyimati, omeya ngano ohaga thinwamo nee ko mahangano ga yooloka noku ga tula muundini go ga vule oku landithwa ngaashi moositola. Ohaga pakelwa nee giikwatelela komahangano

Tate Kalunga okwa shita eshito lye lyo opala lyo opalelela. Ngele owa adha iinamwenyo mokuti, kayi na omadhilaadhilo ga fa gaantu ashike oyi shi okudhilaadhila, opo kaayi lye tayi mana po, opo yi thige po iikulya yomongula.

Ombaanga ya Netbank oya totapo omayakulo ngono omuntu ho vulu oku nana oshimaliwa kokashina, ano kashishi pombaanga nando peshina enene lyo kunana iimaliwa okashina kopeke gwee oho vulu wo oku tula oshimali ko akawunda tolongitha okashina hoka

Momiti ohamu hongwa iipilangi. Miipilangi mbyono ohamu hongwa nee iihongomwa yomaludhi ogendji, gi ili nogi ili ngaashi to adha uupundi wa hongwa uuwanawa woku vululukilwa, wa hongwa nuunyakwa nonuunkulungu.

Iimaliwa yaTanzania ohayi ithanwa ooShilingi. Iimaliwa mbino kayina naanaa ongushu oshoka mondola yimwe ya USD oyi thike pamwe noondola omayovi gaali nomathele gahamano lwaampo.

Aantu oyendji inaye shi tseya kutya oto vulu oku ilongela uulongelwe wontumba nenge oku ilikolela oowino dhontumba okupitila mongodhi yoye, ano to longitha uutekinika oku ilongela uulongelwe wontumba nande okulikola oowino dhontumba.

Aavali naatekuli yaanona olundji ohaya kunkililwa opo ya lande iinima yaanona yoku shuna kosikola muDesemba opamwe nee nokakalata koye komayalulu gwombaanga yotango yopashigwana oto vulu oku landa iinima oyindji ngoye oshendja yoye toyi pungula

Iipa yimuna ohayi vulu okulongithwa moku ninga iinima ngashi omapaya, oongaku, oondjato ano oondjato dhoka haku tiwa odho shipa, ohadhi kala ne dhakola nawa.

Ombaanga yaVenduka oya tota po omukalo ngono goku tuma oshimaliwa okuza kongodhi okuya kongodhi onkwawo. Oto vulu oku kala wa tuminwa oshimaliwa komuntu, ngoye toshi kutha ko woo kongodhi yoye wushi tumine omuntu omukwawo.

Opena iilongo yimwe yina iimaliwa yina ongushu yi thike pamwe, nuuna iilongo yina iimaliwa yina ongushu yi thike pamwe, oha yi vulu oku longithwa miilongo ayihe. ashike miilongo mbi yi na iimaliwa yaana ongushu yi thike pamwe, iimaliwa mbyono oha yi pumbwa oku shendjwa opo wu shendjele iimaliwa yomoshilongo sho ye, wu yi shendjele moshilongo shoka wa hala oku shendjela.

Aantu oyendji mbono kaayena iilonga, ohayi ikwathele paiyemo mokulanditha momapandaanda . Oyendji oho adha taya landitha iiyimati oshowoo iikwamboga yomaludhi giili nogili.

Oto vulu okuyopaleka ondunda yoye yokugondja nokutokelwa, ano ondunda ndjono hayi ithanwa oseti. Oto vulu ne oku yi opaleka nomatyofa ,omatyofa gatya shoo. Omatyofa ngono haga kala gena uukusinga wawo we gafa noshowo okataafula kadhenga mbanda.

Uutafula womoondunda dhokugondja ano ndhono hadhi ithanwa ooseti, ohawu kala wa longwa nokungongwa nawa momikalo dha yooloka. Wumwe womuwo oto waadha wu na uukololo wokupungulwa iiipungulomwa.

Oombaanga odha konga ondunge nomukalo omwanawa, ngoka aalongithi yoombaanga haya vulu okulanda iipumbiwa yawo moositola taya longitha uukakalata wawo womayalulo gombaanga, yo otaya vulu wo okupewa oshimaliwa peke.

Iinima oyindji mbi kwali ihayi vulu okuningwa monale, muuyuni wongaashingeyi otayi vulu okuningwa ngaashi owala aantu taya vulu okuninga omatemba goku iyogela nosho woo uutemba uushona woku iyogela tawu longwa moshiti nande moshipilangi, shono sha pumbwa oku ningwa oku payindwa nopayinda ndjono yokupayinda iiti, opo oshiti shaa ha vule oku yonwapo komvula.

Iipundi oyindji ohayi kala yatulwa uukuusinga mbono wa tulwa muunayilona uukukutu. Uunayilona mbuno ohawu keelele nee opo iipundi kaayi luudhe yo yivule okuyogwa nokuthetwa nuupu.

Omahangano ogendji, oositola niikondo ohaya longitha omikalo odhindji dhokutseyitha iipindi yawo, opo ya vule okutseyithila oshigwana kombinga yiipindi yawo nosho wo omayakulo gawo.

Miilongo oyindji, iinamwenyo yomokuti oya gamenwa nolundji oto adha iinamwenyo ya tulwa moshikunino shiinamwenyo shepangelo, shono hashi kala sha gamenwa. Aatalelipo ohaya pumbwa nee okufuta opo ya vule ya ye mo nawa.

Okuhonga iipilangi oshowo okuyoopaleka oko omukalo gumwe gokwiimonena iiyemo, oshoka aanunongo yokuhonga iipilangi ohaya hongo iipilangi taya ningi mo iitaafula, omatyofa, iiketha niikwawo oyindji.

Etitano lya hugunina kehe lyomwedhi Novemba oha li ithanwa etitano eluudhe, metitano omo tuu mono oongeshefa odhindji noshowo iikondo oyindji yomayakulo ohayi kala yatula omayakulo gawo pevi.

Ombaanga yoStandard ohayi gandja ompito kaatekuli noshowo kaavali yuunona, opo ya totele uunona wawo okakalata komayalulo gombaanga hono haka kala taka wilikwa komuvali.

Oositola dhoka hadhi landitha iikulya ya pya nale, ohadhi kala dhakwashilipaleka kutya iikulya oyi li muundjolowele noya gamenwa. Iikulya oya pumbwa okukala ya siikilwa, opo mwaa vule okuya uupuka, ontsi noongaga dha gwedhwa po.

Opu na aapaindi mbono omanyakwa noonkondo , haya vulu okupainda oshinima ndele etashi yi naanaa momutholomo goshinima shoka ahala gukale. Otavulu okupainda oshinima ndele kala tashi monika sha fa oshiti.

Nombaanga yotango yopashigwana, oto vulu okukutha ethimbo lyokongodhi, komayalulo goye gombaanga. Inopumbwa okuya kombaanga, nando wuye peshina lyokunana oshimaliwa, oto vulu owala okukutha ko, shu ukilila kongodhi.

Omatala giikutu omatala ngono haga landithwa iilandithomwa yo maludhi giili no giili okuza koondjato, koongaku , kiikutu ,komakumbatha nosho tuu.

Okukayila uuthanguthangu, ano tu tye ombasikela, oko kumwe ku li onga oshitopolwa shomaudhano nosho wo oshitopolwa shomadheulo, oshoka omuntu oho idheula momagulu nosho wo edhengo lyomutima uuna to kayile okathanguthangu koye.

Ombaanga yoNedBank ohayi gandja ombinga kaayothi osho woo aateleki yokapana, opo ya vule okukutha ombinga momathigathano yo ya vule oku isindanena oshimaliwa nande sha shilwe sha gwedhwa po.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja omayakulo mono omuntu ho vulu okugamena aaholike yoye. Oto vulu nee okuya gamena nomakwashilipaleko ge na sha nonkalamwenyo, ongele ogelongo nande uuna tapu ka holoka uuwehame nosho wo uuna ya hula po.

Oomeme nayo ohaya vulu okuninga aadhanitanga dhingi. Konyala miilongo oyindji omuna oosipana ndhono oomeme yeli mo oyo haya kutha ombinga. Ohaya vulu nee okukutha ombinga pamathigathano gayooloka pamuthika goshilongo, goondoolopa nosho tuu.

Opo omuntu a vule okwii thaneka omathano ga yela nawa nando a ninge uuvideo we wa yela nawa, oha longitha nee uulamba woku gandja uuyelele opo omathano nando uuvideo wu ze mo wa yela nawa.

Ope na omambako ngono ga longwa gi ithikamena po kugogene, omambako ogo tuu ngano ohaga vulu okukwatakanithwa to longitha owala omakwatathano gomewangandjo okuza kongodhi okuya kembako.

Omuntu kehe wuna oka kalata kombaanga owa pumbwa oku gamena uuyelele woye .Owa pumbwa oku gamena opina yoye nosho wo oonomola ndhono hadhi kala ko ka kalata koye hadhi longithwa ngele to landasha komalungula.

Ombaanga yaVenduka ombaanga ndjono hayi gandja omayakulo ogendji gi ili nogi ili, ngaashi ohayi gandja oompito dhokulanda ohauto, to longitha ombaanga ndjoka. Ohaye ku yelithile nee nkene shi na okuningwa noompango nomalandulathano, opo hadhi kala.

Pomahala gomalandithilo aantu olwindji opo haya tsakanene. Otwaadha omuntu wemwiihula nale ndele sho tokaya pomahala uunene tuu ngono gomalandithilo to mwiitsu mo, eya ngaa oku konga iipumbiwa yaye.

Olusheno lwoketango, olwo olusheno ndoka luli talu kwathele oshigwana, unene tuu aakwashigwana mboka yeli kuushayi hoka kaa ku na olusheno, ohaya vulu okulongitha olusheno ndoka lwoketango opo yi ikwathele miinima ayihe mbyono tayi pumbwa okulonga kolusheno.

Oshi li shafa sha ninga omukalondjigilile nando tu tye omuthigululwakalo kutya oomeme oyo owala haya landa iipumbiwa yomokombitha ngaashi oombiga, uukopi, uuyaha noshowo iikwatelwa yilwe oshoka onuudhigu waadhe ootate taya landa iinima mbika.

Okapakapaka oko oshi enditho shoka hashi longithwa oku humbata aantu sho ohashi longithwa wo pomathigathano. Ka kele komathigathano ohaka longithwa wo natango oku idhe wula nosho tu.

Olundji nopendji momagumbo gaazeko poshitaafula shokugondja oho adha mo mu na okayaha nande okambamba kontumba mono hamu kala mwa tulwa iiyimati. Nande omuyenda eya mo okwa pitikwa opo a kuthe mo oshiyimati ndele ta li.

Okuyoga omeya ano hono haku ithanwa wo okumbwinda oko kumwe komomaudhano. Uudhano mbuno ohawu dhanwa nee oku inyanyudha nenge okukutha ombinga omathigathano. Oku li nee pamaludhi ga yoolokathana. Aambwindi yiinano iile, aambwindi mbono haya mbwindi taya nukile momeya nosho tuu.

Oombaanga odhi na omashina ngono gokunana iimaliwa , ino pumbwa okuya mombaanga opo wu ka nane oshimaliwa shoye, oto vulu okulongitha omashina ngano to longitha okakalata koye kombaanga nenge onomola yongodhi yoye.

Oombaanga osho wo omahangano omakwashilipaleki ohaga kala ge na aayakuli mbono haya shanga omakwashilipaleko. Ohaya fatululile wo aayakulwa omakwashilipalekp ngono taga opalele oonkalamwenyo dhawo.

Ohapu kala pu na omaulukilo giipindi gi ili nogi ili ngaashi nee omaulukilo giipindi giikulya yopamuthigululwakalo mono olundji to adha mu na oomboga, omakunde, uusila wongundo, uusila wongaya, oofukwa nosho tuu.

Opuna oosikopa ndhono hadhi longwa dha egulaka nelalakano lyawo olyo ku pakelwa omambo. Ohaga pakelwa nee omuntu ta vulu oku tongolola noku mona mo embo ndoka ahala na unene oosikopa ndhika ohadhi longithwa moongulumambo.

Oshilongo namibia shili muumbugantu waAfrica oshina ne iimaliwa yoomafo, iimaliwa ne mbyoka hayiithanwa oodola dhaNamibia yoomafo oyina ne okuza poN$10, N$20, N$30, N$50, N$60, N$100, N$200.

Omanga uutekinika wa huma komeho, omuntu oho vulu okulanda iinima yoye mbi wa pumbwa, to yi landa wu li mpa wu li, nande omegumbo, nande omombelewa yoye. Sho wu na okuninga, okukonga owala iinima yoye mbono wu na okuninga, noku yi futa, notayi tuminwa kungoye.

Okukayila uuthanguthangu okuli kumwe komuudhano, aakayili ohaya vulu neeh okukutha ombinga momathigathano ga yooloka, ohaya vulu okukalonda koondundu yatale ngono tavulu okukayila okathanguthangu ke oshinano oshile nando ngono ta thiki tango komusinda.

Omukwashigwana kehe nakale akunkililwa kutya kapuna nande ombaanga yontumba hayi pula opo wuyi tumine oshimaliwa, opo wu vule oku pewa ko omulongelo goye ngoka wa sindana nando taku ti wa owa pewa omagano gontumba.

Kombanda yevi oku na iimeno yomaludhi gayooloka nohayi hupile momindhingololoko yayoolokothana. Ope na iimeno mbyono hayi hupu nawa momunzile inayi pumbwa oonte dhetango, yo ihayi pula omeya ogendji nohayi longithwa okwoopaleka omagumbo nomahala galwe.

Omukalo gokutula omasipili moositola ogo omukalo ngono omuwanawa gokuhila aalandi, oshoka aalandi uuna taya tala oshinima shili mositola yontumba nokweshipumbwa otashi muhili opo aye meni ekeshi tale nawa kutya otashi kosho ingapi.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi eta omayakulo gayo kaantu. Olundji nopendji oto adha tayi gandja omauyelele pomauliko giipindi gi ili nogi ili naantu ohaya mono oompito dhokusindana omasindano ga yooloka.

Pomahala ngono kapu na olusheno opu na ekandulopo lyomukundu ne kandulopo lyomukundu nee ngono olyo oosola. Oosola ohadhi kutha olusheno ketango nokuligongela nokulidhinda nawa li vule okulongithwa ngaashi mokutekela ohalu vulu okuthipa omeya mevi ga vule okutekela.

Aahingi yiihauto otaya londodhwa, opo ya kale haya tonatele iiyenditho yawo. Uuna toyi molweendo kala wa kwashilipaleka kutya ombiliki yoye otayi longo nawa, itayi ihaka nando, itayi heleya nande okashona.

Miilongo mbyono ya putuka ito adha moositola muna aayakuli yokufutitha. Oho yi owala meshina to kutha iinima yoye to futu keshina hono lyo tali ku pe okambaapila koye komafutilo no to manguluka okuya niipumbiwa yoye.

Oombaanga ohadhi gandja omayakulo giikalekelwa kaayilongi mbono yeli kiiputudhilo yopombanda. Ohaya kala ye na omayakulo gawo gi ili le oshoka ihaya mono iiyemo yasha natango.

Otwa pumbwa okungambeka oku indila kwetu. Nuuna to indile kala wu na oshimpwiyu kutya iinima yaantu oto yi shunitha ko pethimbo ndyono mu uvathana, opo waa ki ikongele ishewe omaupyakadhi ga gwedhwa po.

Omahangano, oombaanga, oositola nosho wo iikondo oyindji ohayi kala yi na omathigathano mono aakuthimbinga haya vulu oku ilikolela sha shomupondo uuna ya ninga aasindani aanelago.

Omolwa uutekinolohi nehumo komeho iilonga yokoonyala oya hwepopalekwa. Mongashingeyi oto vulu okulanda eshina lyoye, opo likale hali ku kwathale okuyoga kutya iikutu nenge iikumbatha.

Nelomba lyomushindi gwiipilangi ano ondhila osho oshenditho shono hashi ende mombanda. Ohashi endelele ne nonkondo shi vulithe iiyenditho ayihe, oshoka otashi vulu oku za pehala mpaka okuya pehala ekwawo mule ashike wominute nande wo owili dhontumba.

Oshigwana otashi kunkililwa opo shi hulithe po omakwatathano naakengeleli. Oshigwana otashi kunkililwa Aakengeleli uunene tuu mboka haya longitha omalungula, otashi kunkililwa opo shi hulithe po kutya okoonomola dhoongodhi oko email osho wo komapandja gopaungomba.

Uudhano we tanga lyo mo kambamba, owuli pamaludhi gaali. Opuna nee etanga lyo mo kambamba lyono hali dhanwa koongundu mbali, kehe ongundu oyina aantu yeli ya tanga. kehe gumwe oha kambadhala nee oku tula etanga, mo kanete kospana okwawo.

Aalongi yomatyofa oya kongapo omukalo nondunge ndjono ombwanawa yoku ninga omatyofa ngono goshipa, omatyofa ngano ihaga kaka go ishewe uuna ga kaka omapu okuyelekwa shivule ngono giilapi.

Omalovu nenge tutye iikolitha iikunwa mbyono yi holike muuyuni. Aantu oyendji ohaya landa moositola dhiikulya nomoostola dhiikunwa opo yavule yakalandithulule ishewe muundingosho, pomahala gomayinyanyudho yaka longithe miituthi nosho tuu.

Oositola odha pumbwa ondunge opo dhi kale hadhi pakele iinima mbyono yi ifa nande mbyono hayi longitha oshilonga shimwe nando iilonga yiipamba, yi kale hayi pakelwa moolaka dhili pamwe nando yi pakelwe molaka yimwe.

Omagumbo gopashinanena ohaga tungwa, gena oosikopa, dhatungilwa mo, omahala gokutula ooradio dhomizizimbe, noshowo uuhala wagwedhwapo wokutula iiwapalekitho, yomondunda omo tuu moka.

Omaholi gombiliki omaholi ngono geli gasimana oshoka ohaga longo oshilonga oshinene mohauto, ohaga kwathele nee ombiliki opo thikale tadhi longo nawa oshoka uuna ombili itadhi longo nawa tashi vulu okwetitha oshiponga.

Omolwa uutekinika wahuma komeho ohovulu okulongitha omayakulo gombaanga peshina lyokunana iimaliwa, otovulu nee okutala omwaalu goshimaliwa shono shili kombaanga yoye tolongitha owala eshina inopumbwa okufuta nande osha.

Iimaliwa yomafo ohayi longithwa konyala miilongo ayihe muuyuni ka kele ne kwaashono ongushu yoshimaliwa oyiikwatelela keliko lyoshilongo osho tuu shoka niimaliwa ohayi kala ya yooloka yamwe ohaya longitha oondola yamwe omakwanza, yamwe oeuro yamwe oponda nosho tuu.

Oombanga odhindji, iikondo noshowo oongeshefa odhindji ohadhi gandja omayakulo kehangano ndyono halikwathele aavu mbono taalumbu nomukithi gokaankela, opo ya vule okumona omayakulo guuhaku.

Miitopolwa mono ihaamu mono omeya ga gwana nenge omeya ihaa ga vulu oku talama pevi ethimbo ele. ohamu vulu okuningwa oomboola opo dhi vule okugandja omeya kaa kwashigwana. Oomboola dhimwe ohadhi longo komake ashike odhindji dhomudho ohadhi longo kolusheno loketango.

Okathanguthangu oko oludhi lomiiyenditho nedhina limwe ohaka ithanwa ombasikela. Ohaka hingwa komuntu ta lyata kiilyatelo mbyono hayi kala tayi dhingoloka opo kavule okuya komeho.

Uudhano wo chessa owo uudhano mbono hawu kuthwa ombinga kaadhani yeli yaali. Kehe omudhani ohakala nee ena omukwaniilwa oshowo omunyekadhi ,ye omunyekadhi oye nee haka ta gamenwa opo kaalike.

Aakengeeleli yokomalungula oya indjipala noonkondo, oonkene oshigwana otashi kunkililwa, opo shi kale shili uupathi, opo shaa gwile momake gaakengeleli mbaka. Ohaya dhenge uunene taya pula shina sha nombaanga nosho tuu. Oshigwana nashi kale sha londodhwa.

Mongashingeyi oombaanga odha longa nuudhiginini, opo dhi kuthe po omukundu gomikweyo omileeleeka moombanga. Omuntu oto vulu okutula oshimaliwa komafutilo gombaanga yoye nenge gomuntu ngoka wa hala okutumina to longitha eshina lyokunana nokutulwa iimaliwa.

Oombaanga osho wo omahangano ngono omanene, haga longo nimaliwa yili momwaalu ogundji, ihaga longo we nuudhigu moku yalula iimaliwa noonyala. Oshoka opena eshina lyono lya longwa lyoku yalula iimaliwa. Shi wuna okutulako owala iimaliwa, neshina otali yalula etali ku lombwele kutya ingapi.

Aantu oyendji ohaya kwatwa komadhiladjilo go ku tota oongeshefa molwa omalalakano ga yoolokathana. Yamwe oya hala okukala ya ithikamena po yoyene, yamwe oshinima yeshi hole, na yamwe oya hala okukambadhala sha shimwe oshipe.

Nomayakulo gombaanga yotango yopashigwana oto vulu okutumina omuntu oshimaliwa tashipitile kongodhi. Shono wapumbwa onomola ashike yongodhi ndjono wapumbwa okutumina , oto vulu okutuma oshimaliwa ye omuntu tekeshi nana ko pomashina gokunana iimaliwa kehe.

Uuna ku na omauliko giipindi omahangano, iikondo noombaanga ohaya kambadhala opo ya kale ye na po uukulya osho wo uukunwa wokunyanyudha aalandi osho wo aalanduli yehangano ndyoka.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina omayakulo gopaali ngono ga nuninwa aailongi mbono yeli kiiputudhilo yopombanda, momayakulo gotango oto vulu oku tota omayalulilo goye gombaanga nomayakulo ngono ga nuninwa aanasikola nando wu kuthe omukuli ngono gwa nuninwa wo aanasikola.

Oshiwaanawa unene opo omuntu mwene a kale a kwashilipaleka efumviko lye nenge omafumviko gaakwanezimo lye. Opo kuyandwe ompumbwe yoshimaliwa, yokulongithwa poosa dhomuntu gwontumba.

Iimbamba ohayi longithwa iilonga oyindji. Ohayi vulu wo no ku pungulilwa iinima. Oto a dha nee mbyono yo ku pungulilwa hayi longwa yili mooskopa, oho shi nana mo nee, to tulamo iipungulwa yoye, ngoye toshi shunamo.

Aantu oyendji , oha yaningi iihakanwa yo ku tulwa muutoo. Ombaanga gaashi o-Nedbank oha yi gandja omayakulo noku ngongosheka aantu nkene tovulu okumonamo omandhindhiliko gaatuli yaantu mokatowo.

Eshendjathano pokati kiimaliwa pokati koshilongo noshilongo ohashi ikwatelele kondjundo yoshimaliwa yoshilongo shoka tashi shendje iimaliwa noshilongo shono tashi shendjwa iimaliwa. Ohashi ikwatelele kutya miimaliwa yoshilongo shontumba oto vulu okumona mo iimaliwa ingapi moshilongo shono to shendje.

Ondando osho wo ongushu yiimaliwa oya yooloka pokati kiilongo niilongo. Nohayi shendjwa nee pokati koshilongo noshilongo shi ikwatelela kondjundo yoshimaliwa kutya otashi ende pwiingapi pethimbo olyo tuu ndyoka.

Aapindiki olundji oto adha taya landitha omalyenge nenge iikwaopalekithi yokoonyala, yomomakutsi noshowo yomothingo. Olundji oto adha taya landitha uutenda wokoonyala, oowili nosho tuu.

Nombaanga ndjino hayi ithanwa kutya o'Standard Bank oto vulu oku tuminwa oshimaliwa kongodhi yoye ndele to vulu oku shi kuthako kongodhi ngoye wushi tule komayalulo yombaanga yoye .

Iimaliwa ya Tanzania oshoka kayina nana ongushu ngashi iilonga yimwe oya nasigo okomathele ngeli ngatano, iimaliwa mbyino oya longwa ne yina oshihako shoshilongo shawo.

Oombaanga yotango yopashigwana ohayi kala yina omathigathano mono to vulu okuninga omusindani goshimaliwa shondando yontumba uuna walanda iinima mostola. Waladitha okakalata koye koombanga ano okakalata koye komafutilo.

Ombaanga yo Standard bank Ombaanga ndjono yili ya simana muuyuni. Ohayi gandja ne omayakulo gi ili nogi ili okuza komapungulilo, oku gandja omikuli niikwawo ya gwedhwapo.

Uuna iipundi yiipilangi ya hongwa, ohayi vulu oku opalekwa nawa nenge yi etwe pomuthika omuwanawa nokuhondjelwa uutalashe mbono hawu kala wa elekwa ko no ha wu tulwako nee opo oshipundi shi kale sha opala nawa.

Opena oongodhi dhomaludhi nomaludhi, ashike opena nee oludhi longodhi ndoka luli olo kamana kandongo ngele tashiya komakwatho agehe geli mongodhi, okuthaneka omathano nosho wo okukwata omawi, niinima iikwawo yagwedhwapo nohayi ithanwa ne ongodhi yiiyapela.

Iimaliwa yaNamibia yomafo manga inaayi shendja, okwali owala Kuna iimaliwa oku tameka poN$10, tashi ya koN$20, omilongo ntano, kethele nosho woo komathele gaali, ashike mongaashingeyi opena iimaliwa oyindji.

Uuna wu li ho gandja ootundi dhontumba nenge omalongo gontumba komalungula ho nyanyudha ngaa aalanduli yoye, kakele kongodhi ombwanawa yi na omathano gopamuthika gopombanda, owa pumbwa okalamba hono ta ka kale ta ke ku pe uuyelele.

Muuyuni mbuno wongaashingeyi ashihe ohashi vulu oku ningwa. Oto vulu oku payinda oshinima ndele tashi fe oshiti nande oshiti sho shene shi tulwe opayinda ndele etashi vulu oku longithwa pomeya, ashike itashi fulu, oshoka osha tulwa opayinda yoku keelela uututo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina omayakulo gaakulupe gi ikalekelwa mono haya kala yena omayalulo gawo gombaanga inaga fa ngono gaagundjuka nenge guunona, ogi ikalekelwa nogena omawuwanawa ogendji.

Moshilongo Namibia elanditho lyiikolitha inali pitikwa mosoondaha osho wo momasiku yopashigwana. Olundji nopendji aantu ohayi itsakidhile nokulanda iikolitha yawo mokati koshiwike.

Oonkulungu dhoku pangela iipilangi ohadhi hongo osho wo okuhoka iipilangi nuunkulungu nonuupenda. Opo ya vule okulonga mo iihongomwa yi ili noyi ili. Ngaashi iitaafula to adha nduno oshitaafula sha hongwa ndele etashi pangelelwa iipundi yeshi fa.

Omahala ogendji ngono haga teleke oondja, ohaga gandja omayakulo mono aalandi haya ethiwa opo yalile meni lyehala moka. Oho adha puna iitaafula niipundi yomwaalu gwa yooloka, to adha puna iitaafula mpono tapu vulu oku lila aantu yeli yaali, ooyane nenge ooyahamano nosho tuu.

Oshigwana osho ombaanga nombaanga oyo oshigwana, sho olundji nopendji oho adha oombaanga tadhi gandja omagano komahangano gontumba nando iikondo yontumba.

Momagumbo gaazeko ohamu kala konyala muna kehe shimwe. Okuza kiilongithomwa yopelugo, iikwatelwa osho wo iikulya ngaashi iiyimati, uukulya mbo wopokathimbo ,oonyama niikulya ya gwedhwa po.

Iimaliwa yomafo yoshilongo Namibia manga inaayi shendjwa kombaanga yoshilongo, oyali nee ya za poodola omulongo, taku landula oodola omilongo mbali taku landula oodola omilongo ntano, oodola ethele noshowo oodola omathele gaali.

Aaholii yiipilangi, oto adha omagumbo gawo ge na ijkwapilangi ya yoolokathana, oku za koosikopa, oku ya kiiitaafula nokiipundi nosho tuu iikwawo ya gwedhwa po.

Uudhano wogolfa owo uudhano mboka hawu dhanwa kokatanga okashona, ano taka dhengwa nokati ka longwa kena okapapi ka goyoka. Ohaka dhengelwa nee mokalambo, shaa ka ngoongola mo ngao otashi ti owa sindana.

Aasamane yAawambo uuna weya adha yeli piinima mbyono ya pamba omuthigululwakalo ongele iigongi, iituthi, oohungi nosho tuu, oho adha ya zala iizalomwa yawo yOshiwambo oyo nee omagala goondjeke, oohema dhoosheshele noondhimbo dhawo dhoonkunya.

Omuntu ino pumbwa we oku enyeka omeya mombiga shampa wuna olusheno, oshoka opena omakopi ngono gokolusheno ngono haga longithwa moku enyeka omeya, ohaga endelele ne nawa noonkondo nomapu okulongithwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina onomola yongodhi ndjono hayi vulu okulongithwa kepandja lyopawungomba opo aalongithi yombaanga yavule okupula omapulo nokumona omayamukulo.

Oositola ndhono hadhi landitha iipumbiwa yomegumbo ngaashi omatyofa, iikwatithi, iikwaradio, iikwafiliza nosho tuu olundji oho landa yo taya vulu oku eta iinima yoye pegumbo oshali.

Aanongononi oya longa iimeno mbyono yiipulastika, ashike uuna weshi tala ototi oshimeno shina omwenyo. Ohashi kala nee sha tulwa muupoto wa opalekwa nawa. Omuntu oto vulu nee oku shi longitha onga iiyopalekitho pehala lyoye.

Mona ompito yoku sindana oshitukutuku shoye sho Toyota sholudhi loCorolla Cross uuna walanda sha mositola walongitha oka kalata koye koombanga yaVenduka. Oompango noma landulathano opo dhili .

Iipilangi oyo iihongomwa mbyono hayi hongwa momuti ngono hagu ithanwa omungalipi ohayi longithwa mokulonga iilonga oyindji ngaashi okupangela iitafula noombete okupangela oondunda nosho tuu.

Opena uukwatelwa owundji mbono to adha wa hongwa nuupenda, nonuunkulungu. Oha wu longithwa nee; oku kwatelwa uukwatelwa ngaashi: moondunda dhokulala, muundjugo, nosho woo mookombitha nando moondunda dhoku gondja.

Opuna omahala gomalandithilo gi ili no gi ili. Opuna nduno omatungo ngono ha ga kala ga londathana mono to adha oositola dhimwe odhi li pevi, noonkwawo odhi li pombanda.

Opuna iitaafula mbyono hayi kala ya hongwa miikwatenda noshowo miikwasipili, otwa adha nee iitaafula ya hongwa nawa ndele etayi paindwa nolwaala ndono loshingoli, ndele talu tulwa omasipili kombanda gena olwaala talu hokitha.

Omuntu gontumba opo a vule oku huma komeho nokusindana monkalamweno nokwa pumbwa oku kala hi ilongekidha a mana mo. Ti ilongekidha opo wu vule oku longitha iiyemo yoye nawa noshowo ethimbo lyoye nawa.

Ohauto kehe oya pumbwa oku kala yina okawipela. Okawipela hono haka kwathele oku opaleka ohauto. Ongele pamwe oya tsima nande pamwe okuna oshimuko. Unene ohaka longithwa una omvula tayi loko opo ka kombeko omata gomvula.

Iilongo mbi yina ondjundo yoshimaliwa ya gwa pevi oho adha yena omamaliwa omanene ngaadgi to vulu oku adha ngaashi moshilongo sha Congo muna oshimaliwa shimwe ashike shomayovi omilongo mbali .

Iinamwenyo yo mokuti oya gamenwa kepangelo, oshoka oha yi eta mo iiyemo moshilongo, uuna aatalelipo taa yi komahala goku talela po, yeki inyanyidhe noku tala iinamwenyo oyo tuu mbyoka.

Aaniilonga oyendji oyena omikalo dhimwe dha gwedhwa po dhoku imonena oshimaliwa. Omuntu ota kala ena iilonga ye ashike okuna po ongeshefa ye yili pomunkulo ndjono hayi mu pe oshimaliwa sha gwedhwa po.